Umutu weseza umuzungu ahambile lusala mukhono emile khuduro khwegametsi khumabaale agwarile sapatu agwarile imbale inyimbi ni tishaati iligamo bimuli biwanga imile ali khulelela gametsi.

Inzu iyegorofa ili mu town hasi wayo haliyo tsinzu tsindi tsinjekhe lugudo lwabira mu town khulugudo khulikho tsimotokha ni abandu balikhujesa bijele

Abana bali babili bazungu, umukekhe niye uwesinde akwarire ikofila iye blue, a'ambile ingeni mukhono imukongo wabwe iliyo kametsi wamile khumetsi aliyo bisala bili itayi ni tsi nyinji.

Kametsi katima katimila mumabale , khundulo khwe kametsi khulikho bisala ne bikona Kona bilikho bimuli bye yellow bya rula mumetsi, khundulo khwe kametsi khulikho kamabale

I'motokha ifuso yasutile kamatoore, inyuma we motokha wimileyo umusetsa wakwarire i'tshirt imwanga ne impale imali, wabawo ukundi wakonele e'bimbile litandarwa tsili khulu bali khulugudo I'motokha ili khukenda ili khutsa.

Tsawa tsili tsehangolobe inyanga ili khugwa, tsimbogo tsili kugenda mubunyaasi bwayoma. khunduro kwesi tsimbogo tsili khogendela kulokho bisaala bye ga mawa inyanga ilikhugwa bisela byehangolobe hatse halikumaliya

Ipikipiki ili khulugudo ili khujenda khwikalekho abandu beseza babili iburangisi wayo waliyo zinkhafu tsili khukhwambukha lugudo hambi waliwo ishigo ni inzu bibilikho byosi babyombekhela gamabaati gamabesemu inyuma we tsinzu waliyo shisaala she gumuyembe.

Umusetsa ali khu pikiki ali khu fuga, khupikiki khulikho i box iburangisi, khundulo aboyelekho tsingokho, I'pikiki ili khutima ili khu mulikha I bulb, I'mukongo we iliyo i'giraffe, khundulo khwe lugudo khulikho bunyasi ni bibindu ibindi ibili nga lukholo.

Mayi ali mufumbilo alikudeka bilyo, bilyo a'kudekela zikku, lisusi lili mufumbilo, lifumbilo bayombekela zimbawo ni gamabati, alikudekela bilyo kumayiga

Bisela bili bye a'ngolobe umusetsa wimile mumetsi a'wambile kumulobo ali khuloba tsi'ngeni, inyanga ili mumafumbi ili ukhukhwikhilila ikana khukwa anze ali ambi khu maliya.

Umundu wesetsa wasitamile agwarile tsingato ali khukwangala kamagi khukwamisa mumetsi wo kametsi kamachafu ali khukangalaga alikhugara mukavera.

Abaana bekhana basutile kametsi khumirwe, uwesindi ali iburangisi aboyele kametsi khugaali balikhukendela, bali kunzila bali khukobola basutile kametsi bali khutsa ingo , khunzila babyalakho kasooli ne bisaala byarurakakho kasooli ne bisaala byarurakakho khunzila.

Zili sawa zegumusi khulugudo waliwo burebe babupangilewo bwekhugulisa wabawo inzu ikhale ye gamabaati gamakhale barelewo ipikipiki khumukono gumunyelezi waliwo inzu bajiwakha irangi imbesemu then khumukhono gumulayi waliwo bapangagawo ibyuma bakholelawo ukhosha ibyuma bitanda ni bindu bindi.

Tsili sawa zegumusi inyanga yarulile gumumu gwakhasile i'tractor ili kukhungula gumuchele kumukhono gumulayi kulikho bisaala mungagi mulimo gamafumbi ni lwedayi la bona waliyo zinjinji.

Umundu wesetsa agwarile isaati yegamakhono maleyi nenga wagafumbile ali kukosha zingokho kuchuma chi kyocha zingokho iburangisi wayo iliyo umukhasi agwarile saati ye gamakhono gamimbi iya green shuma shosha zingokho chi chegamasanyalaze.

Abaana besinde bachekhe bali khu pikipiki baboyelekho bidomola bye kametsi bali khugezakho khu fuga bali khutsa ingo iburangisi wayo wimileyo i coaster ili i bus injekhe kumukongo we'basiiya waliyo inzu iye kamabaati kamwanga.

Bisela bili bye kumusi, tsimotokha tsili khu kenda tsili khutsa, wailwo umukhasi asutile sichupa she kametsi she orange, iburangisi wewe waliyo umusetsa alikhukenda akwarire isaati ilimo tsilayini, aliwo abandi bali khulugudo bali khufuga tsi pikipiki bataru ukundi bamusutile khu boda iye gali

Tsimootokha batsi parkhingile mu parking yayo khungagi khwenzu ya gorofa lubega lwadayi waliwo inzu gindi bagi paint inga ni blue gamadore gali lubega side yadayi waliwo tsinzu tsind tse zigorofa ni tsi mootoka hasi hegorofa waliwo tsi mootoka tsindi tsa parking ile mubisaala.

Abandu bekhasi bali bataru khukhuli umukhana umuchekhe ali inyuma, bakhasi aba basutile kumusenyu khumirwe mutsibafu bali khu kendela khulugudo lwo marrum khundulo khwe lugudo khulikho kumusenyu ukundi batsukhakho babusakilakho.

Tsi senene batsirele mumetsi mufuluya sokhe batsisingekho nebaba bamailile bamilewo bamale batsire khumulilo mufuluya oba mubuto batandikhe khitsi halanga ne tsisobosezebwe khulibwa ni babandu oba khutundibwa.

Mu room iye lidwalilo yesi khulanga khuli ICU, ibyuma mulimo isipima pressure

Sunflower arakho, ali ambi khuwangala, bimuli byeyo bili bye yellow, sunflower wakwilekho inzukhi ili khu shimuli.

Lilyato lili khumetsi, lilyato baliwakha irangi iye light green ni black, khundulo khwe lilyato khulikho kimipila kyematokha baboyakho kamato kali kabili baboyakho kimikosi kili iburangisi wayo lilindi lilikho tsi engine tsibili.

Sawa zegumusi, baseza bali bataru bali mutaala lye zikhafu, bakugezako kuwamba zikhafu, abana bali anze he'litaala lye zikhafu bali mwitaala lye zikhafu zili'anze

I'motokha i lory imile khulwanyi yabawo inzu imbotokhelele bakyombekha, ilikho kamabati ka green , inyuma wayo iliyo bisala, tsinzu ni motokha bya ibodtokhelela ni gate bakikhola ne bisala.

Ishiko bayombekhela kamatofali mukari baramo itoyi iye kametsi, ishiko barakho kumulyango kwe sibaawo , anze we sishiko lubeka waliyo umundu uwimile, lubeka ulundi wabayo khayu khe kamabaati

Inzu iye kamabati kamawanga ne ka kadiwa, ambi we'nzu aliyo ingokho iye kongobiriki imbesemu yemikhile khu byuma bye'tank , kumumu kwakhasile, ingokho yemile khungaki khwe bibyuma.

Abantu bali mushirimba, shirimba mulimo tsigorofa, kamadukha kamikule, abandu bali khugendela bigele, inyuma wayo waliyo ni tsinzu tsindi ni bisaala.

Umundu ikhale khwikenya a'mbile kumulobo, alikhuloba tsi'ngeni ukhwama mu metsi kakatima, akwarire tsi ngato tsitsilikho buwanga ne bumali akwarire ne sweater imali iye kamakhono kamaleyi.

Bisela bili bye kumusi mushibila , kumumu kwarurile, likuche lyekhale lyalindilile kashe lyalolelele bisala ne bisolo byeshewe nga nebili khukenda mushisali.

Biseela bili bye kumuusi basoleli bali bataru basutile kametsi mu budomololo umulala akwarire I'tshirt ne imbale imali iburyaro, ukundi ali akari akwarire tsi galuvindi, I'tshirt iye yellow khungaki arerekho kha kooti iye kamakhono kamembi, ukundi akwarire imbale imali ne I'tshirt iye orange ilikho ne bigambo byawandikhibwa mu color imbesemu, boosi basutile budomolo bwo litre likhumi.

Ilyato lili khumetsi khulikho umundu weyabule isati uwulikhale kho lili khumetsi ke inyanza, inyanza imbalayi mbawo shesi unyala wabona shindi shili luwande lwotayi ta.

Bisela bye kumusi kumumu kwa khasile umundu we setsa umuzungu akwarire ikofila ne saati ye kamakhono kamaleyi ilimo tsi line ne imbale indeyi ne tsingato a'ambile kumulobo yimile khwi bale ali khuloba tsi'ngeni.

Abantu bali babili bekhupile kimikongo ukhuli umuloosi boosi bamemele tsi bag, uwe'khaasi arere tsi headsets mumaru atsi boyele mumilo akwarire ne imasiki.

Biseela bili bye kumutikhini umwana uwe'khaana akwarire e'skirt iye kaki isaati iwanga, a'ambile shitabu she counter book ne i'pen akhupile sikhalu akwarire ne tsingato tsimali ali khutima ali khutsa isomelo.

Abantu bali babili bimile khumabaale mumetsi bisela bili byehangolobe inyanga ili khugwa bahambile bisaala balosele mungagi.

Biseela bili bye kumuusi khwesi umusetsa ari khupiringisa igaali , imukongo wewe iliyo bakhasi ne basetsa balikhukenda bali ukhwitsa umusetsa ali khugari ali khupiringisa ali khu lugudo lwo marrum akwarire ikofila imbesemu ne imbale iye fulyungu ni isaati iye kamakhono kamaleyi.

Bisela bye gumumu gwa khasile intsu ye gorofa ye lisomelo lisomesa bye computer hatse helisomelo babyalawo busaala bo chogamu, intsu igorofa bayombekhela mategula.

Bisela bili bye gumusi mungagi gamafumbi gabowele ifula igana kuhupa lugudo luli lo marram abandu bali khujendelakho khuduro khwelugudo khulikho bisaala iburangisi wayo waliyo tsinzu ni kaboosta.

Umundu iwekhaasi ali khutekha bilyo, kamatoore kali ambi basaanikhile, arerekho ikalaya khumayika, ali khutekha ibindu bye buuto inyuma waliyo sisaala she kuruba, baboyelekho basungilekho khavera kha green, waliwo umundu uwe setsa uwimile wakwarire isaati iwanga, wabawo kamatoore bawuule kali asi ambi isi bali khutekhela.

Bisela bye gumuusi inzu ilikho gimilyango gitaru, gweno gulikho e'clinic hatse he clinic waliwo khadomolo bakhara khumeza khesi abandu basabilamo gamakhono, hagari gumulyango gumwigale gwodayi bwagwigalewo

Abantu bikhale mu room, mulimo tsi computer mumuli umukhasi akwarire ikofila ne imbale ye Jean ne tshirt imali ali khu laptop wabawo umusetsa ukundi ali itayi ekhale khu laptop yewe, wabawo bakhasi, wabawo umukhasi kundi yu ali ne umusetsa ali khumulakilila ibindu khu computer, iburangisi wabwe waliyo i'computer ikindi.

Tsimboko tsili mumetsi ikindi yimile khubunyasi khwikenya waliwo tsindi tsibili khundulo tsili khulwana nga tsirura mumetsi khundulo khwe kametsi khulikho bunyasi nibisala sala byarurakho.

Shipande shelisomelo lya sherushaga community school she'lisomelo lye kisoro imoto yawe ili " together we can achieve" ni email yawe ya "rushaga communityschool@gmail.com" ambi we'shipande waliwo kamatore ni biisala ninyumawayo waliyo tsintsu batsikhola ni'kamabatti kamabesemu

Ikereziya iyegorofa bakyombekha ili ndeyi akari waliyo kumusalaba, kamadinisa ne bumooli buli bwe tsi ndabilwamu . E church yi bakyombekha indeyi, khundulo kwhayo khulikho shisala.

Umundu, ali khusamba kumupila , asambile asi, ali ukhwinyayila muliloba, biseela bili bye kumuusi kumumu kwa khasile.

Abandu basoleli bali khu lyato, umufukha mutwela akwarire I tshirt imali ne imbale iye Jean, mukhono awambile mo shisala. Mumukhono ukundi asutile tsi ngeni baama khulooba

Ikatapila ikunina kumotoka, imotoka ifusoo niye yimile ikatapila ijinineko, imotoka ifuso basunga jimipila jibili inyuma wayo, ikatapila iyili kunina kufuso niye isinya lugudo

Umusetsa agwarile itishaati ye gamakhono gamimbi nga vest iya yellow ni mbale inyimbi bali khubiringisa gamadore khugaali.

Khushisawe khulikho abenyayi bakwarire tsi tshirt tse orange ni tsi mbale tse black ne tsi socks tse orange ne tsi ngato tse blue Khundulo khulikho referee akwarire I tshirt ye yellow, mbale ye black inyimbi ne tsi socks tse black ambi ne referee khulikho umusetsa akwarire tsingubo tse blue, mumuli imbale ndeyi ye blue ne tshirt ye blue.

Tsili sawa tse kumusi kumumu kwakhasile, tsingubo basingile banikhile khu tsisubo abaana bali'a bikhale babili bali ukhwinyaya balikho ne kumukhosi kwe kametsi kwesi balima mwesi nga ifula yakhupile mwesi kabira itayi inyuma we tsinzu itsi waliyo tsi golofa batsombekhayo tsi ndeyi.

Basetsa babili beyabule tsi sati wa'ambile kimikango balikhufuga ilyato, ilyato lili khumetsi, kametsi kesi balikhufugilamo ilyato kali kenyanza, bisela bili bye kumusi kumumu kwa khasili.

Tsili sawa tse kumuusi, kumumu kwa khasile, tsikhafu tsi mbesemu tsili'a tsaleya tsintsika tsemile mubisaala tsekamile kumumu, antse asokhe awole kumumu no ne tsileyo tsitandikhe ukhwaya lundi.

Muno musirimba, kumukhono kumunyeletsi waliyo i taxi park, akari wayo , waliwo lugudo esi tsimatokha tsibirira, mulimo abandu bali khukenda bisela bili bye kumuusi, musirimba omu mulimo tsi gorofa tsi tsili akari kumukhono kumunyeletsi kwotayi ne kumukhono kumulayi.

Liguje limali lyahambile shindu mukhono kyehulya lyagonele lidigiyile ku khumbo yalyo innyuma walyo waliyo bunyasi ni busaala.

Abandu bali bataru umuuli ukhufuga abandi babili bali inyuma bakwarire tsi tshirt tse Uganda cranes, ba'ambile tsi manvulu ne tsi vuvuzela bali khufura, uwe iburangisi akwarire e helmet bali khubafuga khu pikipiki bali khutsa.

Imotokha ye box body ili khurula mu parking isi habe yimile iburangisi wayo wimileyo imorokha gindi ni pikipiki umundu wekhasi ali khugenda alikhutsa hesi imotokha ili ukhwama baseza babili gundi amemele isawu bali khugenda bama lodayi khe betse eno.

Khanywinywi khimile mubunyaasi, bunyaasi bwalilanile kametsi gagagenda genyatsa khanywinywi khali mu color iwanga ni imali khemile khalidile tsinyeni khalye.

Ikanisa bayombekha ili yegorofa bayombekhle gamategula hanze wayo iliyo iboosita inyuma waliyo bisaala hatse shigewa bashirakho tsizila ba cementinga ni bunyasi bwo passparam.

Umutu wekhasi ali khundula mutsu ye bunyasi itwikhile chichibo chichibo basanikhilekho liru khatse henzu waliwo shitala shitala shi bashibimba nibunyasi inyuma wayo iliyo gamadore.

Tsi crate tse soda wo koko mulimo zichupa za green habawo ni zi crate zindi za blue waliwo ni gaari yimile wo wabawo ni hardware barelewo zi payipu, bidomolo ni zi drum, zi sifulia wabawo ni mootokha yimile wo khwiduuka ligule bisela byegumusi abandu bali khukola gimilimo gyawe.

Biseela bili bye kumuusi bulalo bwe bibyuma bwabira khumetsi, khumetsi khulikho ilyato , ilyato khukhuli babandu babili besetsa mutwela emile akari ne bibindu byesi basutile ukundi ali inyuma ali khufuga ilyato a'ambile kumukango

Umwana uwesindi umucheshe, akwarire I tishi, I'tshirt imbesemu imukongo we tshirt iyi iliyo bu line bataru bwo ubuli mubuwanga , imile asutile kumukhono mungaki kumulayi, iburangisi wewe iliyo lugudo.

Gametsi gali khudimila mulugoba, abantu Bali mumetsi bali khudaya khundulo khwe gametsi khumukono kumulayi khuliko lumago lwe wire khumukono munyelezi khuliko abandu mutwela emile agwarile bootusi umuwanga gundi ali khwama lodayi ali khugenda khumukono gumulayi kulikho ni mootokha iya blue itipa.

Tsino tsimbogo tsili mumetsi tsili kunywa kametsi bunyunyi bwatsimilekho buli khuji sonya sonya pakha khujirugakho biguwa bijibakho kametsi gesi tsimilemo gogesa green ndi kamachafu nega tso tsiganywa.